Omukazi ari aha mudaara gw'ebyokurya nana ebijuma arimu naatebekanisa ebijuma, naaguza enyanya, emineekye, ebyozi hamwe nana ebyokurya ebibisi

Akaato kahango munonga kariho abantu baingi kari aha nyanja nikagyenda omu kasheshe kare munonga eizooba ririkuturuka

Akahanga aharubaju rwakahaanga hariho akasozi karaingwa emiti ekwataine munonga ebyairwe neruga omu kahanda neetembatemba omukashozi enguuto neruga omu kahanga nayo netembatemba omu kashozi neeraba ahagati y'ekibira.

Abantu bari aha kaato kekiti karaingwa aha mutwe gw'amaizi agacureire barimu nibavuga akaato barikukoresa enkasi bombi tibajwaire esaati Kandi buri omwe navuga orubaju orwe orwakaato

Omwanya gurikurebeka gye gurimu emiti miringwa gwetoreirwe ebizimbe nana akahanda akatinzire gye emiti eine erangi ya kinyaatsi Kandi ebizimbe ebimwe ni kanyina.

Orwato ruhango munonga rukozirwe gye hashutamiremu omuntu orwato ruri aha mutwe gw'amaizi g'enyanja omuntu akwatsire emiti akicumitsire ahansi omu maizi omukono ogundi agikwatiise aha rwato.

Ekinyonyi kihango kiine omunwa muhango muraingwa kiine erangi erikwera nana erikwiragura kiine amaraka maraingwa kiri aha mutwe gw'amaizi aha rubaju rw'omuti ogumezire ahagati y'amaizi.

Abakazi babiri bashutami aha ntebbe Kandi omumaisho gaabo hariho emeeza ahameeza hariho ekyoma kya karimagyezi omwe ariyo nayimata aha kyoma kya karimagyezi Kandi ondiijo arimu nareebaho.

Abaana baingi bari omu kahanda kahangoho k'eitaka barimu nibiruka nibatoora orubaju rumwe. Abantu abamwe bashutamire omu rubaju rw'omuhanda.

Omushaija ajwaire esaati erikwiragura akwaitse ekipande kihandikireho ebigambo omurangi erikutukura ariyo natambura omu rurembo kandi akuratiirwe abandi bantu omu rubaju rw'enguuto harimu ebizimbe bya kanyina.

Abashaija babiri barotami barimu nibatsimba okuguru kw'omukazi. Nibatsimba okuguru ahansi y'okuju hamwe n'aha kigyere. Omukazi ayemereire ajwire akasaati karikwera na n'empare ngufu.

Orurembo ruhango munonga ruriho omwanya ogurikwemereramu za motoka kandi ahagati y'omwanya ogu hariho omufuregye gw'ombekire gye harimu amaizi ag'ebyagaana kandi hariho nana orutindo aha mufuregye abantu baingi barimu nibambukira aha rutindo oru.

Ente ziine amahembe maringwa ze rangi zitakushushana ezimwe niziragura ezindi zituukura ezindi neza Kitaka endijo neyera ziri omu irisizo zirimu nizirya ebinyaatsi enyima yazo hariyo omuti mugufu gushakambire

Omukazi ajwire eshweta y'erangi ya kakobe, giravuzi z'erangi ya bururu ajwire akakokoro aha maisho, ayemereire aha rubaju rw'omudara ogubarikugirizaho ebijuma, nibagurizaho enanasi, ebitakuri na n'ebindi.

Ekizimbe kihango munonga omuhanda gurikuzayo gutaire koransi kandi omu rubaju rwagwe harimu ebikondo bihanikirweho ebendera z'eihanga rya Uganda hariho n'emiti.

Omwirima, omu mwirima harimu ebimuri birikwaka ebimuri biine erangi zitarikushuushana, byiine erangi erikwera hamwe n'erangi eya kinekye ahagati omu kamuri kamwe hateekamiremu enjoki aha rangi eya kinekye.

Omukazi ashutamire aha ntebe. Omu maisho ge harimu akameeza kasiigire erangi ya kinekye kahandikireho ebigambo omu rangi erikutukura. Aha meeza aineho ebitabo, enyima yeye hariyo enju kandi egi enju eine omuryango gwigwire.

Ekiharaani ky'okubazira kiri aha meeza omu maisho gaakyo harimu ehuuzi, ebitengye bishatu. Omuntu akwatsire aha kihaarani, omuntu ogwe ajwaire omwenda gurikwiragura hamwe n'esaati erikwera.

Omudaara ogu barikugurizamu ebintu nibagurizamu ebitookye nana endeere omushaija, omushaija ayemereire ajwire esaati erikutukura nana omukazi ajwire akashaho omu nyugunyu nawe eyemereire naaganiira n'omutsigazi

Abantu bari omu kishaayi barimu nibazaana omupiira ogw'engaro abamwe babyami ahansi nibarwanira omupiira kandi abandi bemereire nibagyezaho kugubihaho abantu aba bajwaire emyenda etarikushushana ney'ebiika bibiri.

Ekishangarana kiine amabara, kyine erangi erikutukura nana erangi erikwiragura kyezingire Kandi kiri ahansi aha kinyatsi aha rubaju rwekifuregye ekifuregye kyomire kitarimu maizi kirimu obushaka bw'erangi ya kinyaatsi.

Omuntu ajwaire empeta omu rukumu arimu nayimata aha kaceepe akarimu omubazi gw'okunaba engaro, engaro endijo egitegire ngu ezeeho ogu omubazi anaabe.

Omukazi ashutamire aha katebe omu maisho gye hariho emeeza, emeeza eriho ebyoma bya karimagyezi engaro agitaire aha kyoma kya karimagyezi arimu nayimataho kandi engaro endiijo agikwatiise ekikopo arimu nanywa.

Omusiri muhango munonga gurimu ebihingwa bikwataine ebihingwa ebi biine amapapa maraingwa gaine erangi eya kinyatsi ebihingwa byarabize.

Omukazi aheekire ekiibo aha mugongo ekiibo kirimu eminwa ya muhogo hatsimbiremu nana omuhoro hatsimbiremu nana ekicepe kyamaizi nana akadeeya kandi arimu nayambuka orutindo, orutindo ruri aha mugyera ogwine amaizi maingi g'ebyagaana

Omushaija akwaitse omubazi gw'okunaaba omu ngaro kandi ashutami. Engaro emwe agikwatiise aha kibunu ky'omukyepe endiijo agikwatiise aha mutwe. Omushaija ajwaire esaati erikwiragura kandi ajwaire n'empeta omu rukumu.

Enjojo mpango munonga ebyamire omu kishaka omu kasharira, enjojo ekubire omugobora gwayo egukubiire aha binyaatsi eine amahembe abiri makye maraingwa ebishaka ebi erimu biine erangi ya kinyaatsi.

Omwishiki arimu nayirukanga omu binyaantsi akwaitse ebitabo omu ngaro . Omwishiki Ogu ajwaire emyenda y'eishomero Kandi ajwaire n'enkaito zirikwiragura omu bigyere. Hangahariya hariho emiti.

Omukazi ari aha mudaara gw'ebyokurya ahu bakuguriza ebitookye, obutunguru, ebitakuri enyanya n'emondi nana entonga arimu naapima entonga naziteeka omu kaveera karikwera. Omukazi ogwo ajwaire akasaati k'erangi ya kinyaatsi.

Akagongo karimu emiti mingi kandi ahagati y'emiti omu kagongo harimu akahanda k'eitaka aku barikurabamu, hariho oruhanga kandi seeri y'oruhanga hariyo engongo ezindi

Eiriisizo rihango munonga rizitaize oruyenje kandi niryihika aha rubaju rw'omuhanda, omuhanda nogw'eitaaka kandi aha rubaju rw'omuhanda hariho emiti mito migufu hagahari hariyo obushozi.

Ekizimbe kihango munonga kya' kanyina Kiine embuga ebyiremu ebinyaatsi Kandi omumbuga harimu omurongoti, harimu n'emiti mingi y'erangi ya kinyaatsi. Ekizimbe eki kishakiize amabati garikutukura.

Abantu baingi munonga bari aha mukoro hariho abebembezi b'endiini hariho n'abandi naabo bari omu maheema gahuuzire gye na n'emyenda emwe erikutukura endiijo ya kinekye hariho omushaija orikuteera ebishuushani.

Enjoki erikwiragura ento eri omu kimuri ekyerangi eya kinekye. Ekimuri eki nikirebeka gye Kandi kiine obwoya bwingi. Kiine akati k'erangi eya kinyaatsi. Ekimuri kiine amapapa ag'erangi eya kinyaatsi.

Abaana nibaruga ahiziba beekoreire amaizi aha mutwe bari omu kahanda akari aha rubaju rw'ekishambu omu maisho hariho omwana ow'omwojo amaizi agakomire aha gari arimu nagitsindika .

Omukazi ashutami aha katebe, omu maisho ge hariho emeeza, emeeza eriho ekiharani, aha meeza hariho omwenda gukuzire gw'erangi ya bururu hariho nana ebitende by'ehuuzi, ehuuzi ezimwe zijwekire omu kiharani

Ebitara bibiri ebirukiise ebikindo bishakiize ebinyaatsi. Ebitara ebi byirireine, hanga hariyo hariho eka. Ahansi y'ekitara kimwe hariho enkoko y'enshaaki.

Abantu bashatu harimu omwana muto, omugurusi n'omushaija bari aha kaato k'ebiti barimu nibakagyenderaho bari aha mugyera. Omu rubaju rw'omugyera harimu ebinyaatsi bingi biraingwa munonga byine erangi eya kinyaatsi.

Omushaija ayemereire aha rubaju rw'omugyera omugyera gw'etoreirwe enshozi ,omushaija arimu narekyera eirobo omumaizi ,omushaija ogu ajwaire empare ndaingwa Kandi ajwaire n'enkofiire erikwiragura ahamutwe.

Emeeza eriho eby’okurya eby'embooga hariho vakedo hari enyanya hariho n'obutunguru obw'amabaabi hariho nana amahuri.